Ame geɖewo le dzedzem eye nyɔnu aɖe si dze abe kpovitɔwo ƒe amegã la do kpovitɔ ƒe aŋawɔkpoxɔnu hele foni aɖe ɖe asi hele ameawo gbɔ. Ame geɖewo trɔ megbe gake ame ɖeka lé nuŋlɔti aɖe ɖe asi.

Afi sia la afɔɖoƒe si ke nya sasra si ke wo dɔna la ele dzedzem eye amewo le afɔɖoƒe sia flɔm eye afɔɖoƒe sia la wota asi gã aɖe si lé afɔɖoƒe la ɖe asi abe…

Ame geɖewo le dzedzem le afi sia ke wodze abe dzidzɔkpɔlawo ene. Wowu woƒe abɔwo ɖe yame. Ame ɖeka aɖe le anyigba le ŋu aɖe ƒe lɔƒo ke ya le anyigba. Ke ame siwo le dzedzem la, wodze abe yawo le yame vi aɖe wu.

Nyɔnu aɖe nɔ zikpui aɖe dzi. Edo awu ʋi lɔbɔ eye wobla ta. Nuɖuɖuwo le eƒe akɔme eye ekpluvi guglui aɖewo hã le ekplɔ aɖe dzi eye dzobibi aɖe hã le dzedze eye woƒe bu ta si ke tsitsɔnu hã le dzedzem.

Asi aɖe me le dzedze, nu siwo nye broniwawu le anyigba, nyɔnua ɖe kpa vi hele broniwawu gba la gbɔ, Ŋutsua ɖe kple nyɔnua ɖe wotɔ ɖe egbɔ hele broniwawu la ƒe asi ta biam. Nudzadzra geɖewo hã le dzedze le woƒe megbe si ke awu si wotsi ɖe atia ɖewo.

Dɔwɔla aɖewo le dzedze le afi sia eye akpɔ be wole dɔ aɖe wɔ si ke nye mɔɖeɖe ƒe dɔ si ke wole kpe blum. Eye le kpea bublu me la wozã nanewo hã tsɔ le kpea tem. Eye wo katã wole dɔ wɔam atraɖii.

Teƒe sia nye teƒe si ke alãwo le. Alã si ke eƒe ŋui le yibɔ kple ʋetɔwo gbɔ. Ahlɔ̃e kple bitsavi aɖewo hã va le tsi nom le tɔsisi aɖe me. Ɖeka le megbe na wo si ke eƒe kɔkɔ si míeyɔna be sɔveda eye wole gbedada aɖe ƒo.

Teƒe sia dze abe sewɔtakpekpe aɖe me ene. Amewo nɔ anyi eye sewɔƒemenɔlawo nɔ anyi vovovo ɖe woƒe nɔƒewo. Ke zikpi siwo le megbe la wonye zikpi ƒuƒluwo, ame aɖeke menɔ dzi o. Eye ame si ke nye wo dometɔ alo nyanuɖela la le dzedzem ɖaa le adzage abe nyɔnue wònye ene.

Mɔzɔla aɖewo le dzedzem eye wokpla woƒe bagiwo. Ɖevi tukuiwo le woyome eye wo katã wɔ abe aŋasilawo wonye ene. Eye wozɔ heyina ŋɛ̃ii le mɔmadomado aɖe dzi.

Doƒe aɖe nye esi sike le atsyɔe ɖoɖo nyuie aɖe me. Seƒoƒo nyuiewo le ŋgɔ na nuɖuɖu ƒea eye nuɖuɖu ƒe, nuɖuƒe sia la, amewo le kplɔ ŋu hele dzidzɔ dom ɖe woƒe nuɖuɖueo ŋu le teƒe.

Xɔ aɖe me si ke ɛɛ enye xɔgã me. Nɔƒewo li eye nutatawo le gli ŋu. Eye nunɔamesiwo mesugbɔ le xɔa me boo o. Domedomekplɔ̃ kple zikpi ɖekaɖeka eve kple zikpii gãtɔ kple le xɔa ƒe dzogoe dzi la.

Ame aɖe do awu ʋii eye ame eve do awu yibɔ le wo dome. Ɖeka aɖe do sowui aɖe si ke nye sowuia dama. Moslemitɔwo ƒe sɔlɛmɛxɔ gãã aɖe le dzedzem ɖa le megbe kple atsyɔ̃ɖoɖo nyuie aɖe. Eye ame siawo dome kaa, eye wodo avɔ ʋiwo eye abɔ ɖeka.

Dɔwɔla aɖewo le dzedze eye wole woƒe dɔwɔwuwome. Ɖewo nye nyɔnu. Ke woɖɔ woƒe dɔwɔ kukuwo eye wodo awu keklẽwo. Wole ɛɛ ŋdɔŋuŋu ƒe akpoxɔnu si ke wokɔ léna ŋdɔ la gbɔ eye wole edzi tsaa.

Boblododo geɖe le edzi le afi sia eye wole woƒe aflaga vovovowo ɖe asi. Ke asrafowo kple kpovitɔwo woƒoxla le wo dome. Eye ame bubu siwo ha wohã menye asrafowo o kple kpovitɔwo o la wole wo woƒe megbe eye akpɔ gbe be hũnyahũnyawo aɖe le dzɔdzɔm. Asrafo aɖewo le wo dometɔ aɖewo lém eye wole tuwo hã ɖe asi.

Asrafo le mɔ aɖe dzi eye wotsɔ mɔhenu ƒoxlã mɔ la to. Ame aɖewo tsi tre ɖe mɔ la go eye yawo menye asrafowo o. Wodo awu vovowo eye eɖewo menye asrafowo o eye geɖewo ƒe awu la menye awu ɣiwo. Asrafo si le tɔ hele zɔzɔm le azɔli tɔxea me ebla nu dzɛ ɖe abɔ ta.